Nyamashi tinoona kuti utano hweantu azvhinji, hunobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Ngeiyi ndaa, vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekupuwe mitombo.

Zvemene-mene vantu tinosisa kudzivirira hosha dzakasiyana-siyana, kubudikidza ngekushamba nyara, kubudikidza ngekuti ikabveyo kuchimbuzi toshambehe nyara. Ponapo patinoda kurya toshambe nyara.

Maizviziya ere kuti hohasha dzinosiyana-siyana, uye kune mhando dzakasiyana-siyana dzekudzivirira hosha. Kubudikidza ngekupfeka zviro zvinoita kuti vantu mukwanise kudzivirira hosha yakona.

Maizviziya yere nyamashi unouyu kuti vantu vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana asi hosha idzi dzimweni dzinokona kudzivirika kubudikidza ngekupfeka hembe dzinodzivirira .

Umweni mukuwo tinoningira kuti vantu vazhinji tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngehosha dzakasiyana siyana uye hosha idzi dzinosisa kudzivirirwa pachiri nemukuwo.

Mayizviziya here nyamashi uno kuti hosha zhinji dzinosisa kudzivirirwa kubudikidza nekupiwe mitombo idzo dzatinoona mukati mezvibhehlera izvi zvinodetsera kuti vantu mwiiri yavo igare yakagwinya.

Mikuvo imweni tinoona kuti hosha dzakasiyana-siyana, uye dzinotapurirwana zvakasiyana-siyana. Kune hosha dzinotapurirwana kubudikidza ngemhepo koita dzepabonde, asi dzeshe dzinorapika hadzo.

Maizviziya ere kuti hosha dzinosiyana-siyana. Kune hosha dzinopandise mazino, kwoite hosha dzinoite kuti dzoro ripande, asi dzeshe dzinosise kudzivirirwa ngekupuwe mitombo.

Muchukuziya ere kuti hosha dzinosiyanasiyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha dzinosisa kudzivirirwa kubudikidza ngekuramba takaenda kuzvibhehleya kona uko kwatinohloyiwa topuwe mutombo.

Mwaizviziya ere nyamshi uno kuti vantu hosha dzakawanda maningi uye patinofungira kuti tingadai tabatwa ngehosha tinosisa kunge teizvidzivirira kubve kuhosha dzona idzodzo.

Mundawu dzedu dzatinogare tinokurudzorwawo kushambe nyara tisati tadya zvikafu kana kushambe nyara peshee patinenge tapedza kushandisa zvilavha kuitire kuti tirambe tichichengetedza utano wedu.

Mwaizviya ere kuti nyamashi hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo vantu vanosisa kunge veienda kuzvibhedhlera ponapo pavangafunsira kuti vabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene, hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzevantu kune vasharukwa vanobatwa ngehosha dzona dzinoita kuti mirenje yavo ipande vasakona kuhamba vona avavo vanosisa kupuwe mutombo.

Tikaningira nyamashi tinoziya teshe kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo asi ngendaa iyi vantu vanosisa kuramba veiende kuzvibhedhlera kwavano hloyiwa nekupiwa mitombo inopodza hosha.

Nyamashi tika ningira mukati me ndaramo yedu tino ona kuti hosha dzi zhinji dzachona dzinenge dzei sisa kunge dzei rapwa mukati mwe zvibhedhleya izvi zvinoita kuti vantu vasafa.

Zvabanaka yaambo ponapo muntu paanoita hosha oenda mukati mwechibhedhleya kobetserwa ngemadhogodheya. Neiyi ndaa muntu unobabetsera yaambo kuti arape hosha yona iyoyo.

Hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu uye kune mhando dzakasiyana siyana dzinodzivirira hosha zvichisiyana ngekuti hosha yacho yakadini asi muntu ukazwa hosha unosise kuenda kuchibhedhlera.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya zvakanakira kuenda kuzvibhedhleya ngekuti tinoronzerwa kuti tine hosha dzakasiyana -siyana dziri mwatiri idzo dzatisikakoni kukhomba ngemadziso.

Mundau dzedu dzetinogara munofanirwa kuonekwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvechirapa anthu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona. Uye futi kuonekwawo zvibhorani izvo zvinenge zvichicherwa mvura inenge yakachena zvinoita kuti tisabatwa ngematenda mukupona mwedu.

Mukati mendaramo yedu muntu weshe ane kodzero yekurapwa pajekerere izvi zvinodetsera ponapo pekuti muntu ungadai eizwa hosha asi anotya kuenda kuzvibhedhlera.

Vantu vazhinji tinosisa kunge teichengetedza utano hwedu kubudikidza ngekumwa mvura yakachena uye mvura chiro chakabaa kosha maningi hino chinosisa kuchena kuti vantu vasarwara ngehosha.

Utano hwakakosha kuti tichengetdze utano tinosisa kunge tine mvura yakachena iyona yatinosisa kumwa kuti mwiri yedu irambe yakagwinya uye nharaunda yatinosisa kugara inosisira kunge yakachena mikuwo dzeshe.

Matuntu atinogara munofanirwa kuwanikwawo zvibhedhlera iyo inorapa antu anenge echirwara ngehosha zvakasiyana siyana kuti antu aya ange achikwanisa kupora kuti vakwanise kudzokera kumakanyi avo.

Imweni mikuwo, tinoningira kuti varumbwana vedu vanosisa kunge veiona utano hwakanaka maningi kubudikidza ngemvura yavanomwa iyo inoita kuti vasarwara ngemindani inopanda.

Nyamashi unowu tinoona kuti chekutanga chakakosha mundaramo yemuntu utano hutano hunenge ndiwo wakabata hupenyu wemuntu ngekuti pasina utano muntu akwanisi kuramba akagwinya unofa.

Umweni mukuo tinoringira kuti vanthu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano zvisina kuti vana vadodori kana kuti vasharukwa vanthu vanosisa kufundiswa kuti utano unosisa kuchengetedwza.

Igwinyiso remene mene mumuganga munosisa kunge muine mvura yakachena ngenda yekuti vantu vasazorwara ngehosha dzakasiyana siyana idzo dzinokonzerwa ngekumwa mvura unenga yakasvipa muntaraunda.

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti utano hwearumbwana hwakakosha maningi, ngeiyi ndaa, varumbwana vanosiswa kuramba veiendwa navo kuzvibhedhleya kona kwevanodetserwa kubudikidza ngekuhloyiwa nekupiwe mitombo.

Utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo ngeiyi nda vanu vamosisa kunge vane kodzero yeutano kuburikidza ngekugara mundaraunda yakachena kubudikidza ngekuona mvura yakachena.

Ndaramo chiro chakanaka maningi, ngeiyi ndaa vantu vanosisa kunge veienda mukati mwezvibhedhleya kuti vanodetsereka kubudikidza ngeutano hwavo.

...so teshe tinosisa kunge tine utano uye tinosisa kunge teidetsereka mukati mwezvibhehleya kuti hutano hwedu hurambe hwakagwinya mukati mwendaramo yedu.

Muzvibhedhlera tinoona kuti varumbwana vanoenda kunodetserwa, kubudikidza ngekupuwa mutombo, uyo unoita kuti vasazorwara ,ngehosha dzakasiyana- siyana mundaramo mavo.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti muntu kuti uve vakagwinya mukati mwemutumbi vako. Unosisa kunge veimwa mvura yakachena ngekuti mvura yakachena inoita kuti muntu asango rwara-rwara.

Nyamashi unoo tinoringira kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu. Zvisina kuti muntu ungadayi ari murumbwana here kana muntu musharukwa. Muntu unosisa kunge ane hutano hwakakwana.

Mundaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge vane utano hwendxondo ngekuti ndihwo hunoita kuti vantu vakone kugarisana nevamweni zvakanaka munharaunda.

Nyamashi unowu tinoningira kuti utano chiro chakakosha maningi. Varumbwana vanosisa kunge veifundiswa mani maringe nezveutano, uye vanosisa kusashungurudzwa kuti utano hwavo, hurambe hwakagwinya, kunyanya-nyanya utano hwepfungwa.

Utano hwenxondo hwakakosha kuti muntu weshe ange achifundiswa pamusoro pahwo kuti hungangodai hwechikonzerwa ngeyi , uye futhi kuti kana ukaona warwara ngenxondo unobva watoziya kuti ramangwani rako apachisina.

Nanyamashi tinoringira kuti utano chiro chakakosha maningi kubudikidza ngekuti ndihwo hwunoita kuti tikwanise kugarisana nevantu zvakanaka kunyanya nyanya utano hwendxoko hwakabakosha mukati mwendaramo yemuntu.

Mwaizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi uye muntu akaonekwa kuti ungadai asina utano hwakakwana hwendxondo unosise kupuwe mutombo unomudzikamisa kuti asaramba eiite bungumupere.

Mwaizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti ndihwo unoita kuti vandu vakone kushandidzana nevamweni zvakanaka kumishandoyo kona kwavanoenda.

Mukati mwendaramo muntu unosisa kunge ane utano hwendxondo hwakakwana ngekuti ndihwo hunoite kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka uye akwanise kuriritire mhuri yake.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti muntu akashaya utano uhu tinoringira kuti ndivo vantu vanozopenga kuita mabungumupei uye vantu ava vanosisa kudetserwa mukati mwezvibhehleya.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vafunde ngezvazvo izvo zvinoita kuti tigare techiziya kuti tinofanirwa kudini kuita kuti tisaoneka teibatwa ngehosha yendxondo. Uye futi tinofanira kugara teiziya kuti tikaoneka tabatwa ngehosha iyi upenyu hwedu ahuchahambi zvakanaka.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi munharaunda mwatinogara pamuntu. Ngekuti hunoita muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka munharaunda. Izvi zvinodetsera yaamho.

Tikaningire nyamashi tinoona kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo yevantu. Ngekuti utano uhwu ndihwo hunoita kuti muntu ave muntu pane vantu uye akwanise kudetsereka mundaramo yake.

Zvakanakira mukati mechibhedhlera ndechekuti ponapo paunenge wakamirira kuhloiwa mune midziyo yekuti unokwanisa kugara pona apapo wakamirira kuti ukwanise kudetserwa.

Gwinyiso remene -mene .Mukati mezvibhlehleya tinoona kutivantu vanoendemwo ponapoo vangadai vaida kudetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo yakasiyana- siyana.

Mundau dzetinogara makakosha kuti munge muine zvibhedhlera pasinde, izvo zvinoita kuti tisazohamba mumango yakareba kuti tikwanise kunoona ana mukoti, avo vanokwanisa kutirapa mukati mwematenda atingadei tange tasangana nawo kumambatso kwedu.

Igwinyiso mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vazvinji vanopindemwo nevarumbwana kuti vaende kunobetserwa. Kubudikidza ngekuti varumbwana vangadai vavirwa ngedenda rakasiyana-siyana.

Mundaramo mwedu tinosisa kunge teijaira kuti tikazwa panopanda mumutumbi wedu toguma kuzvibhedhleya. Izvi zvinodetsera kakurutu pona muntu pangadai azwa hosha.

Vantu vaiva veidetsereka kuburikidza ngeutano kuburikidza ngekuti pona pavanonzwa kuti nyama dzawo dzinopanda vaioneka veiguma mukati mezvibhedhlera Kona kwavairapwa.

Igwinyiso re mene mene teshe tinoziya kuti muntaramo yedu vantu tino sise kunge teyi ende ku zvi bhedhleya konako kwatino sisa kudetserwa maringe ngeku puwe mutombo ino podza hosha.

Iii akiti woye mai zviziya ere kuti mukati me zvibhedhleya tinoona kuti vatu vazhinji vano endemo kuti vano detserwa kubudikidza ngeu tano hwawo kuti va hloyiwe maringe nge utano hwawo.

Ngeumweni mukuvo tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu vanosisa kwenda kuzvibhedhleya kona uko kobetserwa ngekuti kune mitombo yakasiyana-siyana inohina hosha.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kudetsera vantu maringe ngezveutano uye kuti vantu vakwanise kudetsereka .

Gwinyiso remene-mene, maizviziya ere nyamashi kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vanoenda kuti vaende kunodetserwa ponapo pavangadai veizwa kuti nyama dzavo dzinopanda?

Mundaramo tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vanosisa kunge veiendemwo ponapo pavangadai vazwa kuti pane nyama dzavo dzinopanda kuti vadetsereke.

Vantu tinosisa kunge teyienda mukati mwezvibhedhleya kuti tidetsereke kubudikidza ngekuhloyiwa maringe ngeutano hwedu tironzerwe kuti tichakagwinya ere mukati mwenyama.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vanoendemo kunodetserwa kubidikidza ngekuti vanonge vawirwa nguerwere hwakasiyanasiyana uho hunonge hweide mitombo.

Neimweni mikuwo tinoningira kuti karetu karetu kwemene zvibhedhleya kwaiva kusina asi nyamashi zvaayo ,vantu tinosisa kuendeyo kuti tindodetsereka kubudikidza ngerubatsiro rwatinowana kona ikweyo.

Mukati mwechibhehleya tinoningira kuti vantu vane ndaramo kubudikidza ngenda dzakasiyana siyana. Vamweni vanoenda kohloyiwa utano hwavo, vamweni vanoenda kodetserwa.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwezvibhedheya ,mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuite mishando yavo, pona apo vangadai veida kuhloya vantu.

Ngendaa yekuti utano chiro chakakosha, vantu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngeutano kuti tochengetedza sei mukati mwendaramo yedu tirambe yakagwinya uye kune vantu vanotofundirawo maringe ngezveutano zvona izvozvo.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vanoenda mukati mezvibhedhleya kana mukati mezvikora kuti vandofundiswa maringe ngezvehutano ngekuti utano chiro chakanaka maningi mundaramo.

Vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano hwawo izvo zvinoita kuti vadetsereke mukati mwendaramo yawo ngekuti zvinoise chenjedzo mundaramo yavo.

Ngeimweni mikuwo tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinoita kuti vantu vagare vakachangamuka mundaramo yawo.

Mwaizviziya ere kuti nyamushi unowi tikaningira mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kuenda kuzvikora kofundiswa maringe ngezveutano kuti vakokwanisa kudetsera pamweni mangwani.

Igwinyiso remene mene, teshe tinoziva kuti vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano, izvo chiro chakanaka maningi ngekuti utano unobetsera yaamho.

Mai zviziya ere kuti vantu vazhinji vanosisa kunge vei fundiswa maringe ngezvehutano hwavo. Vantu vanosisa kuti fundisa ngeavo vanoziya maningi nge zveutano ngezve hosha.

Igwinyiso remene mene antu vanosisa kuzvidziirira kusha dzakasiya siyana dzinosanganisira gomarara izvi zvoitwa kubudikidza ngekuti vanenge veiramba veienda kuzvibhedhlera kohloyiwa .

Maizviziya ere kuti mundaramo yedu vantu tinosisa kunge teienda muzvimbedhlera kunobetserwa. Kubudikidza ngekupuva ruzivo rwokuti tingadzivirira sei hosha dzakasiyana-siyana mundaramo.

Utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo ngeimwe ndaa tinoona kuti vanhu vazhinji vanosise kunge veiona utano kubirikidza ngekurapwa mukati muzvibhedhleya uye zvibhedhlera zvinovadetsera.

Ngeumweni mukuwo teshe tinosisa kudetsereka kakurutu kubudikidza ngekuti tinenge teifundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinodetsera yaamho kuti muntu agare akangwarira.

Nyamashi unowu tikaningira vantu vazhinji vanosisa kunge vane kodzero yekuona utano hwakanaka pajekerere izvi zvinovadetsera kuti mitumbi yavo irambe yakagwinya.

Mwaizviziya ere kuti utano, chiro chakakosha maningi, uye vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano ,nekubhuirwa kuti vane kodzero, yekurapwa muzvibhedhlera.

Nyamashi tino ningira kuti mukati mwe ndaramo yedu vantu vanosisa kuenda mu zvibhedhleya kuno detserwa maringe ngezve utano hwawo ngekuti utano chibairi chiro chaka kosha yambo.

Ngoumweni mukuwo tinoringira kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kwonakwo kwavanofundiswa maringe ngezveutano vanofundiswa kuti vodzivirira sei hosha dzakasiyana-siyana.

Muzvibhehlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti vanodetsereka kuburikidza ngekuti vanenge veirapwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana nekufundiswa maringe ngezveutano.

Muzvibhedhleya tinoona kuti munoshandira vantu vakawanda maningi .Vamweni vakona vanenge veiziya zvevanoita izvo zvinoita kuti vantu vakwanise kurapwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kuti muntu aisirwe mutombo mukati mwemutumbi wako inosanganisira nayiti?

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwezvibhedhleya tiona kuti mune ndau iyo inosisa kunge yeihloyiwa vantu maringe ngeutano hwavo ndau iyi inobadetsera yampho.

Mukati me zvibhedhleya tinoona kuti mune zvikwangwari zvaka siyana siyana zvimweni zvi kwangwari zvino kumbe kuti muntu uno sisa kuenda kuri kuti uende ko detserwa mona imomo.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vanthu vanoende kunotorwa ngazi yavo kuti ingadai yeihamba zvakanaka ere mukati mwemitumbi yawo kuti vaone kudetsereka.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti muntu ukatamirwe mitombo mukati mwezvibhedhlera unosise kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kona kwaunobetserwa maningi ngezvemitombo .

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti, mune madhokodheya vanoshandemwo. Vanthu ava vanosisa kutidetsera, kutipe mitombo, pona apo patingadayi tiine hosha, iri patiri.

Mukati mwendaramo yedu tinoningira kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya kona uku kwavanoenda kunohloyiwa. Uye vapuwe mitombo dzakasiyana --siyana. Dzimweni dzinonyaradza panopanda.

Mwaizviziya ere vantu kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosisa kupuwe mitombo iyo inonyaradza pangadai peipanda mukati mwemwiri yedu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvinohloya vantu kuti vangadai veirwara ngei. Vakabatwa ngechirwere chegomarara vanopuve mutombo vekuchidzivirira.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya pavangadai vachirapa vantu vangadai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Angango dai ari matenda aya anokonzerwa nekusahamba zvakanaka kwengazi, vanohloya vopiva mitombo inoita kuti ropa rirumbe mukati mwenyama dzedu zvakanaka.

Igwinyiso remene-mene ,kune mitombo imweni inoshandiswa kunyaradza pangadai peipanda mukati menyama dzemuntu uye mitombo iyi tinosisa kuipuwa kuzvibhehleya .

Muzvibhedhleya tinoningira kuti munopinda vantu veida kuponiswa kubva kuhosha dzakasiyana siyana izvi zvinoita kuti vadetsereke pona apapo nekupuwe mutombo yakasiyana siyana.

Mukupona kwedu tinofanire kusise kugarawo teiende kuzvibhedhlera tindohloyiwa kuonekwa kuti ngazi yedu ingagodai isina hosha ere iri kupona irimwo uye kuti hosha ikaonekwa irimwo tobva tatongopiwe mitombo inoite kuti hosha iyi ikasire kupera.

Mitombo mizhinji inosisa kunge yeibetsera vantu kuti varapwe hosha dzingadai dziri mukati mwemutumbi mwavo, izvi zvinobetsera yamho.

Gwinyiso romene mene teshe tinozova kuti vantu vazhinji vanosise kunge veipiwe mitombo iyo inoita kuti vakwanise kuramba miiri yavo yakagwinya uye vasabatwa batwa ngehosha.

Zvakadini kunaka kuti mundu ukarwara wosisa kuenda kuzvibhedhlera kona kwavanokupa mutombo dzakasiyana siyana kuti ukwanise kuzvinwa hosha ingadayi iri pauri.

Maizviziya here nyamashi unowu kuti mundaramo mwedu vantu tinosiso kuenda muzvibhedhlera mwona matinopiwa mitombo inorapa zvakasiyana siyana uye mitombo inodzivirira hosha dzimweni.

Vantu vanosise kubetsereka kubudikidza ngemitombo. Izvi zvinoite kuti muntu agare akagwinya mutumbi wake uye arambe achidzivirira hosha mundaramo mwake.

Igwinyiso remene mene tinoringisa kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza nemitombo yavanopuwa mukati mwezvibhehleya. Izvi zvinodetsera yaambo.

Nyamashi uno tikaringira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo imweni inoshandiswa kudetseredza vantu kuti vakwanise kufema ponapo pevangadai vasikakoni.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yavaku shandiswa kurapa makanda angadai ari makanda edu anenge achiita zveku tsvuka ngazi eya tinoona kuti kwane mitombo yekuti unogona kutongo utenga woto dzodza wotozwa kuti nyama yako yato pora.

Mukupona kwedu tinofanawo kugara teishamba nyara, paya petinenge tapedza kushandisa zvilavha, uye futi kushamba nyara tisati tabata chekurya izvo zvinoita kuti tirambe teizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Muzvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana nendau iyo inochengeterwa mudziyo dzekuti pona pavanoda kuhloya vanonyatso kuringira kwemene-mene kuti muntu ungadai eizwa chii.

Imweni mikuwo, tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu vanoende kuzvibhedhleya kunobetsereka, kubudikidza ngemidziyo inenge iri mwona umwomwo, uye munohloiwa muntu oronzerwa kuti angadai ane hosha iri.

Ngeumweni mikuwo tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya, mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa mukati mwezvibhedhleyamwo, kuti vanthu vakwanise kudetsereka kubudikidza ngekuhloiwa ngazi yawo.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veienda kuzvibhehlera ngekuti muzvibhehlera mune ndau iyo inohloyiwa kuti muntu ungadai aine hosha iri inopona mwaari?

Eya mazuvano tinoonawo kuti kwanewo zvibhedhlera izvo zvinogadzra mitombo iyi yakushandiswa kurapa antu akangodai eirwara ngematenda akasiyana siyana kuti antu aya akasire kupona .

Nyamashi unouwu tikaningira teshe tinoziva kuti mundaramo medu vandu vanosisa veienda kuchibhehleya nekuti mubhehleya ndimochete muoningirwa vandu.

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti ,muzvibhedhlerya mune ndau idzo dzinoningirwa ngazi kana mutumbi wemuntu kuti ungadai einzwa chiini paari.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau idzo dzinoti vantu vanosisa kuenda kunohloyiwa, kozoita ndau dzinogadzirwe mitombo, koite ndau dzinoringirwe ngazi dzevantu.

Mundau dzatinoponera tinoona kuti munofanira kungewo muine zvibhedhlera izvo zvinenge zvichihloya vantu ngazi yavo. Kuti vakwanise kuona kuti vantu vangangodai vasina here hosha ingangodai ichipona iri mukati mwengazi yavo asi vasiri kuziya kuti mukati mavo mune hosha irimwo. Hino kana vakaonekwa kuti munehosha vanobva vahinwa mutombo inoita kuti hosha iyi ife.

Nyamashi tikapinda mukati mezvibhedhlera tinoona kuti munendau idzo dzinohloyiwa vantu kuti vangadai veirwara ngehosha dzakadini pamutumbi wavo.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mitombo mizhinji yatinoona muzvibhehleya inogadzirwa kana pazvibhedhleya pona apapo mundau iyo ine vantu vanokona ngezvazvo izvi.

Mukati mwendaramo yedu tinoningira kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yavanopiwa muzvibhedhleya uye kunohloyiwa zvemene-mene.

Igwinyiso remene-mene, nyamashi tikaningira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo, inosisa kunge yeidetserwa vantu kuti vahloiwe kuti vangadai vane hosha iri pavari.

Tinozviziva ere kuti mukati mezvibhedhlera munenge mune ndau iyo inohloiwa vantu kuti dai vane hosha iri inorarama mukati memutumbi mawo inodetsera yambo.

Ngendaa yekuti varumbwana ndivo vamangwani vatinotarisira. Tinoona kuti vanosisa kuramba vaienda kunohloiwa, ngekupuvahe mitombo dzimweni, dzinoita kuti vadzivirirwe kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene -mene tinoningira kuti mukati mwendaramo dzedu, vantu varumbwana vanosisa kunge veidetserwa kuburikidza ngekuramba vakaguma kuzvibhedhlera kwavanenge veihloyiwa.

Ana mai vanofanira kuramba vakaenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo apo pavanenge vachienda nerumbwana dzao kuti dzinge dzichindopuwa mitombo iyo inoita kuti dzigare dzakahlamburuka uye dzikasirazve kubatwa ngematenda.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munemidziyo iyo yakasiyana-siyana, imweni yemidziyo yakona ndeyekuti munthu unokwaniswa kuhloyiwa ponapo paangadai anehosha.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka mukati mwezvibhehlera ngekuti ndimwo mune mudziyo irimwo inoringira kuti muntu ungadai eizwa chiini.

Nyamashi tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu antu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kobetsereka. Ngekuti kundau iyi unoningira kuti kunemidziyo inohloya yaamho.

Mwaizviziya ere nyamashi unou, kuti midziyo mizhinji yatinoona mukati mwezvibhehleya yakabaanaka maningi. Midziyo iyi inoita kuti vanthu vadetsereke pona apo pavangadai veida rubatsiro

Zvakadini kunaka akhiti woye kuti tidetsereke kubudikidza ngemidziyo yatinoona muzvibhedhleya. Tikaningira mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa ngemadhokodheya pakuita mishando yavo.

Maizviziva here nyamashi uno uyu kuti midziyo mizhinji yatinoona muzvibhedhlera inosisa kudetsera isusu tine hosha dzakasiyana siyana. Zvoumweni mukuru tinoningira kuti vantu vanodetsereka yaambo ngemidziyo iyi.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti pona patinorwara torumba mukati mwezvibhehleya, mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyiyo yakasiyanasiyana inoshandiswemwo iyo inoite kuti vantu vadetsereke.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo mizhinji. Imweni yakhona inoshandiswa ngemadhokodheya, kuti vakwanise kubetsera vantu vona vangadai vauya nehosha muzvibhedhlera.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inoshandiswa kuti madhokodheya aringire ngazi yevantu kuti ingadai ine hosha iri.

Ngoumweni mukuwo ukapinda mukati mwechibhedhleya unoona kuti mune mitombo yakasiyana siyana iyoo inoshandiswa nemadhokoteya kuti vakwanise kuita mishando yavo yamboo.

Mwaizviziya ere kuti imweeni yemitombo yetinoona muzvibhehlera ndeiyo inosise kudetsera vantu ponapo pavangadai veida pekugarira vakaemera kuti vakwanise kurapwa.

Zvakadini kunaka kuenda mukati mwezvibhedhleya kunohloyiwa ngekuti mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inooringira zvemene mene zvinenge zviri mudumbi wemuntu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa mwona imwomwo kuti ikwanise kudetseredza vantu vangadai vaine hosha.

Mukati mezvi bhedhleya tino ningira kuti mune midziyo yaka siyana siyana iyo ino shisa kushandiswa kuti madhokoteya vadhloye veiningira zvisingaoneki nema dziso chete.

Mikuwo mizhinji yemundaramo mwedu, pona apo patinozwa kuti nyama dzedu dzinopanda, tinosisa kuenda muzvibhedhleya, ngekuti muzvibhedhleya ,mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswemo kuhloya ngazi dzevantu.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziye kuti mundaramo yedu vantu vanosisa kunge veienda muzvibhodhlera kunohloiwa ngekuti mune midziyo yakona inoita basa iri yambo.

Mivhini inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya nana mukoti apo vanenge veishandisa muchini iyi kurapa vantu vanenge veirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu aya vakasire kupona.

Igwinyiso remenemene teshe tinozviziya kuti mundaramu mwedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemidziyo yatinoona mwonamu mukati mwezvibhehleya inodetsera madhokodheya kuti vaite mushando yavo nyore.

Nyamashi tikaningira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti vantu vazhinji vanodetsereka yaambo pona pavanenge vakakuvara kuburikidza ngezvidziyo zvatinoona mwukati mwezvibhedhleya.

Mwaizviziya ere ,kuti nyamashi vantu vanosisa kunge veienda muzvibhedhleya ngekuti muzvibhedhleya tinopuwe mutombo mwona umwomwo, uye mune mudziyo dzakasiyana-siyana dzinoringira hosha, inenge iri pamuntu.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti vantu vanoenda muzvibhedhleya ngekuti muzvibhedhleya munobetserwa vantu kubudikidza ngekunge veihloyiwa ngemidziyo irimo inobhuye gwinyiso.

Ngeumweni mukuwo teshe tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tinenge tapinda muzvibhehleya mwona umwomwo wetinoona mune midziyo inohloya muntu ngazi yake.

Muzvibhedhlera mune midziyo imweni yakasiyana siyana imweni inoshandiswe ngemadhokoteya imweni midziyo inosanganisira midziyo inochengeterwa zviro zvinenge zvaida kushandiswa mukuwo wachona uwowo.

Imweni yemudziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya midziyo inobaashandisa yaampo ngekuti tikaringira imweni yakhona inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vatarise kuti mutumbi wemuntu uri kupisha zvaka.

Nyamashi unowu tino ningira kuti mu zvibhedhleya mune mudziyo yaka siyana siyana mudziyo iyi inosisira kunge yei detsera madhokodheya kuti vaziye kuti muntu unenge eyi rwara unorema zvakadini.

Mudziyo iyo inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya pamwe nana mukoti kurapa antu angangodai achirapa hosha dzakasiyana siyana kuti antu aya anenge achikasira kupona.

Nyamashi unowo vantu vanosisa kunge veienda muzvibhehlera ngekuti muzvibhehlera mune mudziyo irimo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo ikone kunge iri nyore .

Iyoni inoshandiswa nemadhokoteya kuzvibhedhlera pavanenge vachishandisa kurapa andu vangangodai vachirwara ngematenda akasiya-siyana kuti vandu vazokasira kupona.

Mwaizviziya ere kuti imweni yemidziyo yatinoona mukati mwezvibhedhlera inosanganisira ma kabati, inoita kuti mitombo igare mwona umwomwo uye irambe yeishanda mitombo yakona.

Mukati mezvibhedhleya tinowona kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo iyoyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vapfeke khona papo pavanenge veyidzivirira kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni inoshandiswa Kujloya vantu vanenge veirwara kuti vakwanise kudetsereka ngekupuwa mutombo.

Maizviziya ere akhitiwee kuti mukati mwezvibhedheya, tinoningira kuti mune midziyo yakasiyana -siyana, inoshandiswa ngemadhokodheya. Kune midziyo yakaita senaiti, iyo inoite inoise mitombo mukati mwemuntu.

Igwinyiso remene mene teshe ti oziya kuti mundaramo mwedu vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veienda kuzvibhedhleya kohloiwa ngemudziyo yatinoona mwona umwomwo.

Igwinyiso re mene mene tese tinoziya kuti mukati mwe zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana inosisa ku shandiswa nge madhokodheya kuti vakwanise kuti detsera pona patinga dai tine hosha.

Vakiti woye kuti vantu tikapinda mukati mwezvibhedhleya, mune midziyo iyo inoshandiswa kuningira kuti ngazi yemuntu iri kuhamba zvakanaka here kuti asabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune mudziyo yakasiyana siyana. Imwe yemidziyo inoita kuti mishando yemadhokodheya ive nyore ponapo pavanenge veidetsera vantu zvinorwara.

Mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyanai iyo ino siso kushandiswa mona imomo imweni inoshandiswa nemadhokodheya kuti mishando yavo ikwanise kute nyore.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti tiende mukati mwezvibhehleya mwona umwomwo mwatinopuwa mitombo uye mwatinohloyiwa kubudikidza ngemudziyo dziri mukati mwona umwomwo .

Midziyo inoshandiswawo muzvibhedhlera ngemadhokodheya naanamukoti, apo vanenge vechi... kurapa antu ayo anenge echirwara ngematenda akasiyana-siyana ,kuti vantu ava vakasire kupona.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya pavanoite mishando yavo avaiti neyamho kuti vantu vadetsereke.

Maizviziya ere kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Inosisa kushandiswa ngemadhogodheya kana vantu vanorwara kuti vabetsereke. Kubudikidza ngekukasira kurapwa hosha.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyanasiyana imweni yemidziyo inoshandiswa ngemadhokodheya pona pavanenge veidetsera vantu vane hosha kuti vakwanise kudetsereka.

Midziyo inoshandiswawo ngemadhokodheya nanachiremba muzvibhedhlera apo vanenge veishandisa mudziyo iyi kurapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti antu ayaa akasire kupona.

Mukati mwezvibhedhlera tinoningire kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inoita kuti vantu vakwanise kugara kana kuwata ponapo pavanenge zvedetserwa nemadhokodheya.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munemudziyo yakasiyana siyana iyo midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuringira mukati mwemuntu.

Mazuwa ano tinoona kuti muzvibhedhlera makuwanikwawo midziyo iyo yava kushandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu vanorwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona. Iyo midziyo iyi inosanganisira midziyo iya inoita kuti mvura inge ichiwedzera munyama mwemuntu kana yaashoma.

Nyamashi unowu tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda mukati mwezvibhedhlera kundopuwa mutombo iyo inosisa kuvadetsera ponapo pavangadai veirwara.

Igwinyiso remene mene tinoningire kuti mukati mwezvitoro zvinotengeswa mitombo vantu vazhinji vanoendemo pona pavanenge vachida kupihwa mutombokuti vakwanise kubetsereka kubudikidza ndiyo.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji, vanosisa kunge veyi detsereka ,kubva kuhosha dzavangadayi veyizwa, kubudikidza ngekunge veyipuwa mitombo iyo inosisa kuvaponesa.

Nyamashi tinoningira kuti mitombo mizhinji iriyo inosiyana siyana. Kune mitombo inoite zvekudzodzwa, koita mitombo inoita kumwiwa nemvura, koita imweni inoita zvekubairwa.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yakasiyana-siyana. Kune mitombo iyo inoshandiswa kuti vanthu vane ropa rinorumba maningi mukati mwemutumbi wemunthu vamwe kuti rihambe zvakanaka.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo mizhingi iriyo inosisa kunge yeidetsera kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Asi mitombo iyi tinosisa kunge teiipuwa muzvibhedhlera.

Nyamashi kwaane mitombo inoite maninji emene. Tikaningira muzvibhedhlera, mitombo yatinopiwa inobaarapa hosha kwete zvekutamba ngekuti muntu ukapiwe mutombo uyu unoswera wapora.

Mitombo yanyamashi inoshanda zvakasiyana-siyana mukati mwendaramo. Tinoningira kuti kune mitombo imwe inoitwa zvekudzodzwa, koita mitombo inoita zvekubairwa mungazi mwemuntu.

Mwaizviziya here nyamashi unowu kuti mitombo mizhinji inonasirwa, inonasirwa ngevantu vakaenda kuzvikora zvepadera, kuti vazive nekunasira maringe nezvemitombo?

Mitombo iyo yavako mazuva ano iyoinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi inongota zvekudzodzwa panenge pachipanda, uye muntu votozwa kutopora.

Tinoona kuti mitombo yasina-siyana uye mitombo inosisa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Izvi tinosisa kupuwe mitombo kubudikidza hosha yatingadai teizwa mukati mwezvibhehleya.

Mitombo yanyamashi imweni yakona inosise kugara panotondorera mukuwo dzeshe izvi zvinoite kuti irambe ichirapa hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevanthu.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mundaramo yedu vantu tinosisa kunge teimwe mitombo ponapo petinobhuirwa kuti tabatwa ngehosha yakadini ingadai iri patiri.

Nekuti hosha dzawanda maningi mundaramo yedu. Tinoona kuti mitombo yayovo inorapa hosha dzakasiyana-siyana, uye vantu vanosisa kutore mutombo iyi kuzvibhedhlera.

Mwaizviziya ere adikani kuti mitombo mizhinji tinosisa kuipuwa muzvibhehlerya ponapo patinenge tahloyiwa kuti tingadai teirwara ngehosha iri.

Mitombo imweni yanyamashi tinoiona yeigara muzvibhedhlera, izvi zvinoita kuti muntu adetsereke ngekuti mwona mweinogara zvinochengetedza kuti irambe yeishanda.

Ndaramo yedu vantu vazhinji tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tinenge teimwe mitombo iyo inoita kuti tisarba teirwara mundaramo.

Tika ningira nyamashi tinooona kuti mukati mezvi bhedhleya mune mitombo yaka siyana siyana asi tika tame mitombo mukati me zvibhedhleya ndipo ponapo patinoona toenda ku zvitoro zvino tengese mitombo.

Mitombo mizhinji yatinoona nyamashi mitombo yakabanaka yaamho ngekuti inotidetsera ponapo patingadai tabatwa ngehosha inobadetsera kurapa hosha iyoyo.

Mitombo yavapo mazuvano iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguva imweni yacho inoshandiswa kuita zvekudzodza panenge pachipanda kuti muntu ange achikasira kupona.

Nyamashi unou tinoringira kuti mitombo mizhinji yatinoona mukati mwezvibhedhleya yakabaasiyana siyana uye inosisa kuhina hosha nemwazvo uye munthu unosisa kuitora semaronzerwe azvinenge zvaitwa.

Igwinyiso, teshe tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge vaipuwe mitombo, mitombo yakasiyana-siyana iyo inoite kuti vadetsereke kubva muhosha dzakasiyana-siyana dzingadai dzeizwa vantu.

Nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji iriyo yakabanaka yambo uye mitombo iyi inosisa kunge yeidetsera vantu kuti vakwanise kurapwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Mu ndaramo mwedu tino ningira toona kuti mitombo izhinji ka kurutu ino sisa kupuwa muntu uyo unenge awonekwa kuti une hosha mukati mwe chibhedhleya kuti akwanise ku detsereka.

Zvakadini kunaka akhitiwoye, pona paunopuwe mutombo mukati mwezvibhedhleya, woushandisa yaampho, uye woteedzere mitemo yaunenge wakapuwa ,nadhokodheya, kuti ukwanise kurapika.

Munthu ukabatwa ngechirwere chebesha unosisa kuenda kuchibhedhleya mwona umwomwo mwaunopuwa mutombo wekuti chirwere ichocho chikutize pamutumbi wako upore.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yavakushandiswavo kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Kuti muntu anenge achikwanisa kukasira kupona. Mitombo iyi inosanganisiravo maphirizi ayo anosisa kugara ari mumapepa mwakavharwa kuti asachaive ngemhepo kuti arambe eishanda zvakanaka.

Mitombo yavako mazuwaano iyo inoshandiswa, kurapa hosha, dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi, ayo anoita zvekumwiwa, kana kuite ekutsengwa ,kuti ukwanise kupora mukati mwehosha yaungadai uchirwara nayo.

Maizviziya here kuti mitombo yanyamashi mizhinji yakona inopiwa Vantu muzvibhedhlera apedza kuhloyiwa piano paanenge aonekwa kuti ane hosha .

Mitombo yaako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyanasiyana mitombo iyi nedzimweni dzenguwa inouyawo irimuzvibhohleya kana kuti iri mumapepa ayo anaenge akavharwa kuti isachaiwa ngemhepo.

Kuona kuti munthu ukaenda mukati mwechibhedhlera unosisa kurapwq hosha ingadai iri pauri vanokupe mutombo unorapa hosha yaungadai weizwa.

Mwayiziziya here nyamashe unowu, kuti mitombo yanyamashe , imweni yakhona inogara muzvibhodhlera kuti ikwanise kuramba yeyishanda irimo, mona imomo.

Nge umweni mukuwo tino ningira kuti mu ndaramo yedu vantu tinosise kunge teiti tika puwe mutombo mu zvibhedhleya kana wakazi tinosisa kupedza tinosisa kudaro kuti ti detsereke.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi inorape hosha dzakasiyana siyana, imweni yemitombo inorape mundani kuti usaramba weichaya kana mundani inopanda iyani inorapa.

Tinoningira kuti nyamashi unowu mitombo yaayo inosanganisira mapilizi koita imweni inogara muzvibhedhlera inoita ungatei inenge iri mvura asi inorapa yaambho.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mitombo yanyamashi, mizhinji yakhona yainasirwa kubva kumitambo yekaretu. Tikaningira tinoona kuti ngezvemene-mene, uye vantu vanogadzira vanotironzera izvozvo.

Maizviziya ere kuti mitombo mizhinji iriyo nyamashi inogadzirwa ngevantu vakabafunda yaambo muzvikora zvepadera kuti vaziye maningi ngezve...

Tikaningire mukati mwendaramo yedu yatinorarama yanyamashi, tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veipuwe mitombo kubudikidza ngekuti vanenge vabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mitombo mizhinji iriyo nyamashi yakabaa naka yaamho ngekuti inorapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vakasire kubetsereka.

Mwaizviziya ere kuti mitombo ,muzhinji yakhona, inosisa kugara panotontorera kuti irambe ichishanda kurapa hosha, ingadai yeizwa muntu.

Zvemenemene tinenge techiziya kuti mundaramo medu tinosise kunge teidetsereka kakurutu ngekupiwe mitombo iyo inotidetsera kuti tirapwe kubva kuhosha dzakasiyanasiyana.

Mazuva anawa tinoona kuti mitombo yakawanda yambo nekuti tikaningira nyamashi unowu kune mutombo iyo inoita zvekumwiwa koita mutombo unoitwa zvekudzodzwa.

Nyamashi unowu tinoona kuti kune mitombo inogara iri muzvibhedhlera ngokuti inenge ichizi izoshanda zvakanaka isazokorera kushanda kubudikidza ngekuchaiwa ngemphepo.

Mwaizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwemuntu, ngekuti utano uhwu ndihwo hunoita kuti vantu vakone kugarisana zvakanaka mukati mwendaramo yavo nemukati mwemabasa ?

Igwinyiso romene mene , tikaningira nyamashi, vantu vanosisa kuenda kuchibhedhleyaa kodetserwaa maringe neutano hwavo. Izvi zvinokombe kuti muntu unende eidetsereka kubudikidza nekuhloyiwaa kwaanoitwaa.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti varumbwana, vantu vakakosha nekuti ndivo vatinotarisira mangwani. Ngeiyi ndaa tinosisa kuramba teienda nawo kuzvibhedhleya kwona ukwo kwavanohlowiwa maringe ngeutano hwavo.

Mundaramo dzedu vantu vanosise kuenda kuzvibhedhleya nevarumbwana kuti vadetserwe kubudikidza ngekupuwe mitombo imweni inoita kuti varambe vakagwinya mutumbi wawo

Vanthu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kwonako kwatikadai kuhloiwa uye kupuwe mitombo inoita kuti tidziirire hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu.

Varumbwana vakaenda mukati me zvibhedhlera vanopuwe mitombo uwo unoite kuti vadzivirirwe kubva ku hosha dzaka siyana siyana dzavangadai veiona mundaramo yavo.

Mai zviziya ere kuti varumbwana vanosisa kunge veihloyiwa ngekupuwe mitombo iyo inoita kuti vadzivirirwe kubva kuhosha dzakasiyana siyana mukati mwentaramo yawo.

Mukati mwendaramo tinosisa kuenda nevarumbwana vedu muzvibhedhlera. Kuti vanobetserwa kubudikidza ngekupuhwa mutombo, uyo vaanosisa kushandisa kuti vadzivirire hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti vantu, varumbwana vanosisa kuenda kunohloyiwa maringe ngezveutano hwavo uye vanosisa kudzivirirwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mukati mwendaramo tinosisa kuenda nearumbwana vedu muzvibhedhlera, kuti vanohloiwa hosha dzingadai dziri pona pavari, uye hosha dzona idzodzo vopuwe mutombo wekudzidziirira.

Ngeumweni mukuvo tinonyangira teshe toona kuti antu vanosise kunge veipinda muzvibhedhleya nevarumbwana. Kuti vanohloiwa nekubetserwa kuti vangabetsereka sei kuhosha dzavanenge vanadzo.

Varumbwana vanositsa kunge vaienda kuzvibhedhleya mukuwo ngemukuwo ngekuti kuzvibhedhleya vanodetserwa yaambo kuti vadzivirirwe kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unoyu tinoringira kuti varumbwana vanosiswa kuenda navo kuzvibhedhlera konauko kwevanodetserwa kubudikidza ngekunge veipuwa mutombo unodziirira hosha dzakasiyana-siyana.

Maizviziva here kuti varumbwana vanosisa kuendwa navo mukati mwezvibhedhleya kuti vanodetsereka kubudikidza ngokufundiswa maringe ngezveutano uye nekuti vadziirirwe kubva kuutano.

Mwaizviziya ere nyamashi unou, kuti vantu vazhinji tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa ngemudziyo yatinoona mukati umwona umwomwo, kuti tibhuirwe gwinyiso maringe ngezveutano hwedu?

Igwinyiso remene-mene. Tinoziya kuti utano chiro chakakosha mundaramo yevantu, uye vantu vanosisa kuzvingwarira kubva kuhosha dzakasiyana kusanganisira hosha dzepabonde.

Mwaizviziya ere kuti mundaramo yedu vanthu vazhinji vanosisa kunge veienda kuzvibhedhlera kwona kwavanohloyiwa kuti varonzerwe kuti vakachagwinya ere mukati mwemutumbi wavo hapana hosha yakavamomotera ere.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu, kuti kakurutu-kakurutu, vantu vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veidzingwarira, uye hutano hwavo vanenge veiuziya.

Nyamashi vandu vanosisa kunge veiziya zviro zvakasiyana siyana zvinoite kuti vangwarirwe mundaramo yavo mundu unosisa kukwesha mazino ako ponapo paungadayi wadya kuti asawora.

Mukupona kwedu kana tikazwa nyama dzedu dzei panda, hanuwe! ngatiende tinosangana nemadhokodheya kuzvibhehleya uko vanoonekwa veitihloya kuti vakwanise kuziya kuti vakwanise kuziya tingangodai teirwara nehosha ipi, uye tobva tapiwa mitombo inoita kuti denda iri rikasire kupera.

Antu tinosisa kuziya maningi ngezve utano, uye mbune muntu uno sisa kuzvingwarira kubva kuhosha dzakaita se hosha dzepabonde. Uye unosisa kuramba weyi enda kuno hloyiwa kuzvibhedhleya.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichiita zvemushando izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka. Izvo zvinoita kuti tikwanise kurambawo takagwinya mukati mwenyama yedu uye tisakasira tabatwa ngematenda.

Zvakadini kunaka akiti woyee, kuti muntu unosisa kunge unewo mushando wako waunoita, uyo unokuraramisa? Izvi zvinoita kuti usaye mbavha mukati mwenharaunda dzaunogara.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti vanthu tinosiisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloiwa kuti tidetsereke pona apo patingadayi tine hosha kuti tipuwe mutombo totopora pahosha yatinenge tiinayo.

Mwaizviya ere akitiwoye kuti vantu vanosisa kunge veiziya zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo zvinoita kuti vazodetsereka ponapo pavangadai vawirwa ngehosha.

Ngeumweni mukuwo muntu unosisa kuramba weienda kuzvibhedhleya kwona kweunohloiwa kubudikidza ngekuti vanenge veiringira kuti ungadai une hosha iri vokupe mutombo wogara wakagwinya.

Utano chiro chakakosha maningi tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kudzingwarira maringe ngeutano ngekuti hunobetsera vantu kuti vakwanise kuramba vakagwinga mutumbi y avo.

Tikaringira antu tinosisa kudzi gwarira uye tinosisa kunge teyidzida ndozvinoita urambe wakagwinya uye muntu unosiso kuramba weyi enda muzvibhedhlera kunohloyiwa ngazi yako.

Tikaningira tinoziya kuti muntu njee unosisa kunge weiramba weiyenda kuzvibhedhleya kona kwaunohloyiwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo kuti ukwanise kudetsereka ngekupuwe mutombo.

Zvaiya zvakanaka maningi kuti varumbwana vedu pavanorwara toenda navo kuzvibhedhlera kona uko kwavanodetserwa ngekupuwa mutombo, asi mitombo yakona tikaishaya tinosise kuenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Ngeumweni mukuwo, pona petinotemerwa mutombo mukati mwezvibhedhlera, apo petaide kurapwa, vanotinyorera tsamba yekuti tiende kootsvake mitombo yakhona, mukati mwezvitoro zvinotengeswa mitombo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinoningira kuti mune mitombo yakasiyana-siyana inosisa kuhina hosha. Mitombo iyi inosisa kugara mundau dzinotontorera.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mutombo munenge muine mundu unonga eishandamo inodetsera kuti vandu varonzerwe kuti mutombo wakona unomwiwa sei.

Mwaizviziya ere nyamashi uno kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo, tinoone mitombo mizhinji iyo inosisa kutidetsera kubudikidza ngekuti pona patinorwara toipuwa topora.

Muzvitoro zvinotengese mitombo tinoningira toone kuti vantu vazhinji vanoendemo kunodetserwa veitsvake mutombo yavangada ponapo kuti varape hosha ingadai iri pavari .

Igwiñyiso remene mene mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vazhinji vqnoshandemwo vanenge veiziya maningi ngezvemutombo ngekuti vakazvifundira kuzvikora zvepadera.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, zvibaari zvitoro zvakabaanaka yaampho, ngekuti zvitoro izvi zvinodetsera vantu pona apo pavanoda mitombo, zvotifundisahe kuti ,mitombo yakhona tinosisa kuitora zvakadini.

Nyamashi unouyu, tinoningira kuti mukati mezvitoro zvinotengese mitombo, vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekupiwa mitombo kona ikweyo nekufindiswa ehekuti mitombo yakona oyinwa seyi.

Tikaningira nyamashi mukati me zvibhedhleya muka tamike mitombo muntu uno nyorerwa tsamba yekuti ayende ko tsvake mitombo mu zvitoro zvino tengese mitombo kona ikweyo uno ronzerwa hee kuti mitombo yakona oyitora sei.

Tinganingira nyamashi mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo unoona kuti mune mitombo yakasiyana siyana iyo inosisa kudetsera vantu ponapo paanenge awirwa nehosha dzakasiyana siyana mundaramo mwawo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoningira kuti vantu vazhinji vanosise kudetsereka kubudikidza ngekutengeserwe mitombo yakhona voronzerwa kuti inomwiwa sei.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo munoshanda vantu vanoziva maningi maringe ngezvemutombo wakhona ngekuti vanenge vakafunda kuzvikora zvepadera.

Ngeimweni mikuwo tinoningire kuti vantu vanoenda muzvitoro zvinotengeswe mitombo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vazwa hosha yakavamomotera pona apapo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Asi mitombo yakona tikaitame muzvibhedhlera tinonyorerwe tsamba yekuti tiende kuotenge mitombo iyi kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti munoshanda vantu vanoziya maninge ngezvemitombo. Vantu ava vanosisa kutidetsera kuti pona petinopuwe mitombo votironzera kuti tinosisa kuumwa sei.

Nge umweni mukuwo tino ningira kuti mu ndaramo yedu vantu vanoenda ku zvitoro zvino tengese mitombo evano kwanisa ku detserwa maringe nge mitombo yavangadai veida.

Mwaizviya ere kuti vantu vazhinji vanoenda mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo kuti vanopuwe mutombo uwo wavanenge vatama mukati mwezvibhedhlera kundau iyi vantu vanodetsereka yambo.

Mukati mezvibhedhlera tikatame mitombo tinonyorerwa tsamba yekuti tiende kunotsvake mitombo yakhona kuzvitoro zvinotengesa mitombo kona, kona ikweyo vanotironzera kuti totora sei mitombo yakhona.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kubudikidza ngekuti vangadai vane hosha yavangada kuti ipore vonotenge mitombo

Gwinyiso remene mene tinongura kuti mukati mezvitoro zvinotengeswa mitombo vantu vanoshandamo vazhinji vakona vanenge veiziva maningi ngemitombo iri mukati Mona imomo.

Mukati mezvibhedhleya tinoningira kuti mutombo ukatamika vantu vanosisa kuenda mukati mwezvitoro zvinotendese mitombo kunoutsvaka. Pona apapo vanofundiswahe kuzomwa mutombo vakona.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti mundaramo yedu vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano kuti vagare vakachenjera, vaziye hosha dziriyo mundaramo.

Mundaramo mwedu, munthu weshe unosisa kufundiswa maringe ne zveutano. Ngekuti utano chiro chakakosha maningi, chinodetsera mukati mwemunthu, kuti mwiri wake urambe wakagwinya.

Mundau mwetinogara tinofanira kukurudzirwa kugara techishamba nyara dzedu kunyanya paya petinenge techide kudye chikafu kana kuti paya patinenge tapedza kushandisa zvimbuzi izvi zvinoita kuti tikwanise kuzvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Munharaunda mwatinogara tinoona vantu vanofundiswa maningi maringe ngezveutano vantu vanokwanisa kukumaniswa kubudikidzwa ngevantu vemuzvibhedhlera kuti vafundiswe ngezveutano .

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanohamba veifundiswa maningi maringe nezveutano izvi zvinoite kuti vantu vadetsereke pona apapo kubudikidza ngekufundiswa kwevanoita

Hutano hwakakosha maningi. Ngendaa iyi tinoona vantu vekuzvibhehleya vanokone kuhamba vakabata zvikwangwari veifundisa vantu maringe ngezveutno uye kuti vodetsereka sei.

Nyamashi mu nharaunda mwatinogara mukanga mwaita hosha ya kurumbira ka kurutu tinoona kuti vantu ve mu zvibhedhlera vano hamba veyi detsera vantu kakurutu.

Mundaramo mwedu tinoningira kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veyifundiswa maringe ngezvehutano. Ichi chibari chirochakakosha maningi, ngekuti hosha dzikazvobata muntu unenge oziya zvokuyita.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya chakanakira utano mukati mwendaramo yedu. Ngeiyi ndaa tinoona vantu vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa vamweni maringe ngekuchengetedza utano.

Mundau dzetinogara nedzimwe nguva tinoona antu anouya achifundisa antu pamusana pekuchengetedzavo ntaraunda dzedu dzetinogara kuti dzigare dzakahlamburuka. Izvi zvinoita kuti tisazobatwa ngematenda.

Nyamashi tikaningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosise kunge veidetsereka kubudikidza nevantu vemuzvibhehlera vanovafundisa maningi maringe ngezveutano uye zvakabaakosha yamho.

Ngeumweni mukuwo tikaningira nyamashi unou tinoona kuti utano hwemadzimai hwakakosha maningi vandu ava vanosisa kurambe vevhenekwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti chingadai chisinahosha ere inopona pachiri.

Gomarara rechibereko chirwere chakashata manigi dai mungaa mukati mekupona kwedu ngekudaro tinofanirwa kugara teienda kuzvibhehlera teindohloiwa kuti medenda iri kuti ringadai ririmo ere mukati memushuna dzedu.

Mwaizviziva ere kuti vantu vechidzimai, vanosisa kuramba vaihloiwa chibereko chavo. Kuti vakwanise kudetsereka kubudikidza ngekudzivirirwa hosha, dzakaita segomarara rechibereko.

Maizviziya ere kuti mundaramo vantu vechidzimai vanosisa kuramba veienda kohloiwa maringe ngezveutano hwavo. Izvi zvinobetsera yaamho ponapo pangadai aine gomarara rechibereko.

Kupona kwedu tinoona kuti vana mai nana baba vanosanganawo nechirwere chakaita segomarara rechibereko, hino vanofanirwa kugara vechienda kuzvibhedhlera zviri pasinde vechinohloyiwa pamwe nekupiwa mutombo unoita kuti vakwanise kurapwa kubva kuhosha idzi, vakwanise kupona mune zvakanaka.

Nyamashi unono tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo tinoona kuti vantu vanosisa kuhlowyiwa maringe ngezveutano kunyanyanyanya vantu vechidzimai.

Nyamashi unouyu vantu vechidzimai vanosisa kuramba veienda kuzvibhedhleya kona kohloiwa maringe ngechibereko chavo. Izvi zvinobetsera kuti vazobara vana vakagwinya yaambo.

Nyamashi tikaningira mukati mwendaramo, tinoona kuti vantu vechidzimai vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuramba veyi hloyiwa maringe ngechibereko chavo, chionekwe kuti chingadai chisina utachiwana ere.

Tikaningira vantu vechidzimai vanosisa kuramba veienda kuzvibhedhlera uko kwavanohloyiwa chibereko chavo kuti chingava chisina here hosha iri pachiri, hosha yakaita segomarara rechibereko.

Gomarara rechibereko ihosha yakashata maningi kudai ngekubatwa ndiyo mukupona kwedu hino anhu anofana kuenda kuzvibhedhlera vachinohloiwa pamwe nokupuwa mutombo inoita kuti denda iri ridarike.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veyiguma mukati mwendau dzezvibhehlera nekuti kona ikoko vanohloyiwa maringe ngeutano hwavo nechibereko chavo.

Vantu vechidzimai vanosisa kunge veipuwa zviro zvekushandisa mwona mundaramo mwavo, uye vanosisa kunge veipuwa kuvhenekwa kwemahara muchibereko mwavo.

Nedzimweni mukuwo tinoni gira kuti chibereko chevantu chinosisa kuramba chakahloiwa nekuti ndimwo munogara utachiwana hwakasiyana siyana hunorwarisa vantu vechidzimai.

Vantu vanofanira kugara vechifundiswa pamusoro pegomarara rechibereko zvarakanakira nezvarakashatira. Uye futi kuti vange vachiziva kuti kana ukaona wabatwa ngedenda iri unofanirwa kudini. Uye futi unofanirwa kuendawo kuzvibhedhlera kuti unopihwa mutombo inoita kuti ridarike. Ukaramba unaro unogona kurashikirwa neupenyu.

Maizviziya ere kuti mitombo mizhinji inohina zvakasiyana-siyana. Kune mitombo iyo inosisa kuhina muntu paangadai aine hosha yekukuvara kubudikidza ngekujavha.

Muntu ukakuwara pona apapo paungadai weirumba mukati mwezvibhedheya vanokupa mutombo unoita kuti pakuwara pacho panyarare marwadzo uye vantu vadetsereke.

Mitombo mizhinji yakona inosisa kunge yeidetsera vanhu vane hosha dzakasiyanasiyana izvi zvinoita kuti vanhu vanokuwara vayani vanopiwe mitombo muzvibhehleya kuti vapore .

Vantu vanoita zvekurumba kana kudini kusimudze simbi kuti vagwinye vamweni vakona vanopuwe mutombo yekuti simba rawo risapera kana kuti simba rawo riuyehe pona pavanosimudza.

Vantu vanoita zvekurumba pona pavanokuvara kakurutu tinoona kuti vanoendeswa kuzvibhedheya pona apapo vanopuwa mutombo waanoshandisa kuti vakwanise kurape pavanenge vakuwara.

Vantu vanoita zvekujaha pona pavanokuwara vanokurudzirwa kuti vaende kuchibhedhleya ndiko kwavanopuwa mitombo ungadai weinyaradza pavakuwara kuti vadetsereke.

Nyamashi unou tinoona kuti vantu vanoita zvekurumba vakuwara vanosisa kuenda kunopuwa mitombo mukati mwezvibhehleya kuti vakwanise kunyaradxa pakakuwara kana panopanda.

Vantu vanoita mujaho yekurumba vanofanirwa kugarawo vachimwa mvura yakawanda izvo zvinoita kuti mvura inenge yarashika ikwanise kupetuka mukati mwengazi yavo zvinhu zvavo zvihambe zvakanaka uye futi vakwanise kuramba vari vatano.

Tinoningira nyamashi kuti vanoita zvekurumba kana mitambo yakasiyana-siyana vanosisa kuenda kuzvibhedhlera ponapo pavanokuvara kuti vaende kunodetserwa kubudikidza ngemitombo yavanopuwa.

Mukati mwemuganga tinoona kuti vantu vazhinji vanokuwara, vanoenda kunohinwa mukati mwezvibhehleya kuti vakwanise kudetsereka, vapetuke pamushando wavo.

Maizviziya ere nyamashi unou kuti , utano chiro chakakosha maningi , mundaramo yevantu uye chinosisa kunge cheingwarirwa ngeiyi ndaa , tinoenda muzvibhodhlera kunobetserwa ngemidziyo inenge yeishandiswa ngemadhokodheya.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa ngemadhokodheya ngekuti ndivo vanoziya ngezvayo .Midziyo iyi inodetsera ngekuti inoita kuti mishando yawo iite nyore.

Mwaizviziya ere nyamashi unouyu kuti tinosise kuzvidetsera kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhlera ngekuti ndau iyi kune mitombo yakasiyana siyana uye midziyo inoshandiswemwo inoringira zvemene.

Mwozviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyanasiyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo ikwanise kuita nyore pona pavaitihloya.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi tinona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yacho inoshandiswa ngemadhogodheya kuti vabetsere vantu vanorwara kuti vaziye kuti vangadai veirwara ngechiinyi.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mendaramo yedu, vanthu vanosise kuenda kuzvibhedhleya ngekuti kune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuita mishando yavo.

Tinoningira kuti mukati mwezvibhehleya mune muchini yakasiyana-siyana. Imweni yacho muchini ndeyanyamashi uno iyo inobaiwa-baiwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kunyora zvinenge zveizwa muntu.

Nyamashi unowu tinoziya teshe kuti mitombo yekudhaya, mizhinji yakhona yaiya ,iri mbuti dzatajaira kana kuti imwe michero yatajaira muntharaunda mwedu, iyo yaishanda yaampho.

Mwa izviziya ere kuti karetu karetu kwainasirwe mutombo kubva kumiti dzakasiyana siyana izvi zvietsera yaambo kubudikidza ngekuti vantu vaiona mbiti idzi pasina mutuso wavanenge vadusa .

Mundaramo yedu vasharukwa vedu tinoona kuti vazhinji vakona havaendi mukati mwezvibhedhlera. Ngekuti vanemitombo iripamuzi dzavo iyo inovabetsera mukuvo vavanorwara.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya mizhinji yakhonatanga taiya takaijairira ngekuti imweni yakhona ibari michero yatinosangana nayo zuva ngezuva.

Tinoningira kuti nyamashi unowu mitombo yekudhaya ichiri kushanda yaambo uye mitombo iyi yairape hosha dzakasiyana-siyana wona muntu paanenge asina mare yaadusa.

Maizviziva here, kuti mitombo wekaretu zhinji yakona yaiwa mashakani anobva kumiti dzakasiyana siyana, kana midzi dzemuti dzakasiyana siyana idzo yayikumaniswa yotonasira mitombo.

Mitombo ye karetu yaiya iri mitombo yakabai jairika yambo mukati me ntaraunda uye mitombo imweni yakona yaiya iri michero ndiyo yataiona ichi rapa hosha dzaka siyana siyana.

Mwaizviziya ere nyamashi unowo kuti mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaamho. Tikaningira kwaiya ne gehlani iro raishandiswa kurapa zvakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu.

Igwinyiso remenemene tinoona kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yaidetsera uye yaioneka pasinte kana kuti paberere pembuzi yevanthu vanthu vasaizohamba mimango mikuru kuitsvaka.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana . Mitombo iyi nedzimweni dzenguwa anogona kunge ari mashakani embiti ayo amweacho anoitwa zvekutsenga kana kuti anongobikwa nemvura vantu vozomwa mvura yacho vokwanisa kupora .

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yaka jairika yambo zvekuti tika ningira mitombo iyi imweni yakona yaiya mitombo iyani yatino shandisa zvaka siyana siyana uye dzaiya mbiti.

Mitombo yekudhaya mimweni yakona yakapedzisira yosimwa paberere kuti vantu vakwanise kudetsereka ponapo pavanozwa hosha vasahamba mimango mikurutu veitsvaka.

Mwai zviziya ere kuti mundaramo vantu vazhinji vano detsereka kubudikidza ngeku kuye mitombo ye karetu iyo mi zhinji yakona yataiya taka jaira uye mitombo iyi yai bai rape hosha kwemene mene.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti mitombo yaishandiswa karetu neyanyamashi zvabaasiyana asi yekaretu yainge isingadi mutuso kuti uyione ngekuti yaiye yakajairika mbiti dzatinosima pakanyi pedu.

Mwaizviziya ere akhiti voye kuti mitombo yekaretu yaisha yaambo. Ponapo muntu pangadai avirwa ngehosha yaibara pakurapa kupedza hosha yachona.

Karetu karetu vasharukwa vemene vaigara mumuganga vaitsvake mitombo mukati memakwasha. Ponapo pavanotsvaka mitombo iyi, vaipedzisira vaenda nayo paberere rembuzi pavo, kuti vasazohamba mimango mikurutu.

Karetu karetu vantu vaishandisa mitombo yekudhaya kunyanyanyanya n'anga ndidzo dzaiziva maningi nezvemitombo iyi vaitora miti vogadzira mitombo pona apo pavanenge vakumanisa miti idzo.

Mutombo iyo inowanikwawo mumakwasha iyo inozoendeswa kurapa matenda akasiyana -siyana. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa ingangodai iri nzinde yembiti iyo inosanganiswa ngemvura uye vantu vozoita zvekumwa kuti vakwanise kurapa hosha yavanvadai vachirwara nayo.

Mitombo mizhinji yatinoona nyamashi tinosisa kunge teiishandisa yaambo uye mitombo imweni yekudhaya, vantu veidetsereka yaambho ngekuti yaiya isina chipomerwa padera payo.

Mukati mendaraunda dzatinogara tinoona kuti kune mitombo yakasiyana-siyana imweni mitombo yaishandiswa nevasharukwa kuti vakwanise kudetsereka ponapo pavanenge vakadai vabatwa nehosha.

Vantu vekudhaya tikaningira vasaienda kuzvibhedhlera kunorapwa vazhinji vakhona vaisime mitombo paberere yemizi yavo kuti vakwanise kudetsereka.

Igwinyiso vantu vazhinji vanosisa kunge veyipuwe mitombo yekaretu, ngekuti mitombo iyi yairape hosha dzakasiyana-siyana, pona vantu pavangadayi veyida kudetsereka.

Maizviziva here kuti mitombo yekaretu mizhinji yakona yainasirwa nen'a nga ,n'anga dzidzo dzaiziva maringe nemitombo iyi uye dzaienda kuitsvaka mukati memagwasha.

Vantu vekaretu vaiti vabva kunotsvaka mitombo mumagwasha ponapo vaitsvake zvibhehlera zvekuti vaiise mitombo yavo kuti igare imwona imwomwo vachiinasirira kuti ishande.

Ngeumweni mukuwo tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti mitombo yanyamashi yasiyana ngemitombo yakudhaya. Ngekuti tikaningira mitombo yanyamashi inoonekwa muzvibhedhleya, yekaretu taitsvaka mumagwasha.

Mwaizviziya ere nyamashi unouyu kuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo yedu ngeiyi ndaa kwainasirwe mitombo yekaretu iyo yaita kuti vantu vakwanise kudetsereka kurwise hosha.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mitombo yekudhaya yaiya mutombo yakanaka yamho kakurutu ponapo paikwanisa kuisa paberere pembuzi yake kuti asazo hamba mumango mukurutu eitsvaka .

Mitombo inoonekwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupona. Tinoona kuti kudhaya antu aindotsvaka mitombo iyi mumakwasha asi mazuwaano, dzimweni dzenguvwa vantu vaakutoisimawo pamizi pawo, kutira paya pavanenge varwara, avazoendi kuretu kunotsvaka mitombo asi vanobva vatongouona pasinde.

Karetu karetu tinoona kuti kwaishandiswa mitombo iyo yaibva kumbiti kana kuti kumichero dzakasiyana siyana. Asi vantu wainyanya kuziya ngezve mitombo idzi dzaiya n'anga.

Mitombo iyo yaishandiswa ngeantu ekudhaya kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inowanikwawo mumashango inosanganisirawo gedhlani neimwewo yakadaro yakaita saana tsangamidzi kana guku.

Kudhaya kwemene vantu vaiya veibetsereka kubudikidza ngemitombo iyo yavaitsvaka mukati mwemagwasha kuti inasire mitombo, izvi zvaibetsera maningi.

Zvakadini kunaka akiti woyee ponapo patingati tazwa kupanda kwenyama dzedu topuwe mitombo yekudhara iyoo yaiporesa pano panda uye yaiya isina chipomerwa padera payo.

Imweni mitombo yekudhaya yaiya yaka jairika yambo taiona kuti vantu vai nasire mitombo iyi kubva mu zvidziyo zvaka siyana siyana kana kuti kubva kumbiti dzaka siyana siyana dzata jaira.

Mwaizviya ere kuti mukati mwentaraunda dzatinogara mitombo yaishandiswa kuretu mizhinji yakona yaiya michero yatinoona mukati mwentaraunda mwona umwomwo kuti ikwanise kurapa hosha.

Nyamashi tinoringira kuti mitombo yekudhaya, ichiri kushanda nyamashi unowu, uye mitombo iyi yaidetsera, pona apo muntu paangadai ane hosha. Yaibaarapa kwemene -mene.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi. Yaikumaniswa mbiti dzakasiyana-siyana, kuti vakasire mitombo, iyo yaishandiswa kurapa hosha yakasiyana-siyana mundaramo dzevanhu.

Mwaizviziya ere akitiwoye kuti mitombo yekudhaya imweni yakona yakaita segedhlani yaishandiswa pona muntu paanenge ane maronda kungari kuhope kana kumarenje.

Tinoningira kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeidetsera vantu ponapo pavangadai vane hosha kunya nyanya mitombo yekaretu yeidetsera kurape hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya vantu vaiti vapedza kuitsvaka mumagasha. Imweni yachi vantu vaiinyika mumvura yoiswa muzvibhedhlera. Kuti ikwanise kuramba yeishanda iri mwona imwomwo.

Chakanakira mitombo yekudhaya ndechekuti vantu vazhinji vairapwa hosha ponapo pavanenge vasina kudusa mare yekuti varapwe hosha yakona ngekuti yainga iri muberere memuzi.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti vanthu vasharuka, vamweni vainasire mitombo yekudhaya, vari kutorarama ndizvo, kunasire mitombo yona iyoyo, ngekuti vanozotengesera vamweni.

Mitombo yekudhaya mizhinji yakhona, yaiya iri mbuti yakasiyana-siyana. Imweni yacho yaikumaniswa, yonasira mitombo inorapa hosha.

Mundaramo yekudhaya tinoona kuti vantu vekudhaya vainasira mutombo kubva kumashakani. Ponapo pavaikume mashakani vogadzire mutombo uvo unorape hosha dzakasiyana-siyana.

Karetu kwemene taiziya teshe kuti mitombo yekudhaya yaidetsera yamho ponapo ndiyo yaishandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mundaramo mweantu vantu veitopona.

Vantu vekudhaya vaiwana mitombo kubudikidza kubva kumbiti. Mbiti idzi dzaishandiswa zvakasiyana- siyana, kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya imweni yacho yaisanganisira mbiti dzakajairika yambo mukatengesera mwendaraunda asi dzaibahina yambo kuhina hosha dzakasiyana siyana.

Mundaramo mwaizviziya ere kuti vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekupuwe mitombo yekaretu. Mitombo yekaretu iyi yaishanda yaamho kurape hosha.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mundaramo dzevantu vasharukwa vamweni vakona havashandisi mitombo yanyamashi, asi vanoshandisa mitombo yakudhaya, iyo yatinoona yavainasira vemene.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mitombo yekudhaya , mizhinji yakhona yaishandiswa nen'anga. N'anga ndidzo dzaiziya mitombo iyi, kuti inorapa chiini mukati, mwemutumbi wemunhu.

Mitombo yekudhaya mizhinji yakona yaisanganisira mashakani akasiyana-siyana. Amweni muntu vaiite ekukuma kuti uise mumvura yokwatisa yotonasire mutombo.

Mwaizviziya ere kuti vantu vanosisa kubetsereka kubudikidza ngemitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya yaibashanda yambo kurapa hosha dzakasiyana siyana izvo zvaibetsera kakuru

Ngeumweni mukuwo teshe tinoziya kuti vantu vazhinji, vanosisa kudetsereka, kubudikidza ngekuti vanenge vapuwe mitombo, yekaretu. Mitombo iyi yairapa zvemene-mene.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti nyamashi mitombo yekudhaya ichiri kushanda yaambo tikapinda mukati mwemataundi tinoona vantu vanoitengesa mitombo iyi.

Mitombo ino onekwawo mi makwasha iyo ino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi ino sanganisirawo mashizha embiti kana kuti makwati kana kuti nzinde dze mbiti.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya imweni yakhona yaisangansira michero yatinoona nyamashi iyi ndiyo yaitidetsera ponapo patingadayi tawirwa ngehosha.

Imweni mitombo yekudhaya yaiya yakajairika yamho ngekuti tikaningira tinoone kuti imweni yaito simwa paberere pemuzi dzevantu uye yaiya iri michero kana miriwo yatajaira.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti imweni mitombo yaishandiswa kudhaya kwemene yaibari miriwo iyo yetino several sadza ndiyo. Tikaningira vana guru ndivo vairapa kurumba kweropa mukati mwemuntu.

Mai zviziya ere kuti mitombo yekaretu yaiya mitombo yakanaka yambo nekuti imweni yakona yaiya yaka jairika tika ningira mitombo ino sanganisira zumbani vantu vazhinji vairi ziya zve mene mene.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekaretu yainasirwa kubva kumichero kana kumuti dzakajairija yambo izvo zvaiita kuti vantu vakwanise kudetsereka pona apapo.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti amuna mutombo yekaretu asi mitombo yekaretu tikapinda mukati mwemataundi tinoona vantu vanoitengesa avo vanenge vakaigadzira vemene.

Mukati mwendaramo yedu tinoningira toona kuti vantu vazhinji vakaretu vaishandisa mitombo iyo yavaiona mumagwasha yaiita kuti vadetsereke kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekaretu yaiya yakasiyana-siyana. Kune mitombo yaigadzirwa ngembuti dzakasiyana-siyana uye vantu vazhinji vekaretu ndiyo yavaishandisa. Vasaienda kuzvibhedhleya.